Niriba ata n ʒɛya ŋo. Bɛ ʒɛla puu puuni ka papu doya ka kom be papu maa puuni ka bɛ ŋmahindili n yɔɣiri binbila din be puumaa ni

niriba n-ʒeya ŋɔ paɣa mini dabba ka ye liiga piɛla piɛla ka anfooni pa liiga piɛlli maa zuɣu ka do' so be tooni ka gbubi Gaana fulaak ka nyaɣi baaji ka wuɣi o nuhi ayi.

salo n ʒɛya paɣaba ni dabba ka dabba maa shab zaŋ kamɛra nim n kpa n ŋmahari shaba ka shab mii ʒi kuɣusi zuɣu ka shab sabira ka shab mii kpa tikpariti

niraba n ʒɛya wori waa doo mini paɣaba ka doo maa gbubi paɣa maa ka o yɛ daliya ʒiɛ ka dobi maa shab pili zipilisi ka shab mii bi pili

Shikuru bihi n ʒia ŋɔ ka gbibi pipa nima ka anfooni nima pa pipa nima maa zuɣu ka buku sheŋa gba pa teebuli maa zuɣu ka sheŋa be boaɣasi nimani n tam bɛ nyaanga.

salo n-ʒeya ŋɔ bɛ bahi la laŋ n-gbahiri zahima ni bɛ voba n-niŋ na ŋarim puuni ka bidibisi shɛba n-yiɣisi n-vari laŋ maa ka zahim be di puuni.

salo nyɛla ʒɛya ŋɔ ka gbubi tuuta sabila ka di sabi zaɣ piɛla pa dizuɣu ka shab gbubi zaɣ piɛlli ka di sabi zaɣ sabila pa dizuɣu ka shab kpulim bi nuhi ŋmɛri taba ka bi gooriba

Paɣa n ʒɛya ka gbuni dirigu ka gbubi kopu o nuuni ka ti bɛ di puuni ka o zaŋ dirigu maa tooli n gbuba ka ʒɛ n jɛli dikpuni ka diriti yili o nyaanga

Salo n-ʒeya ŋɔ paɣiba mini dobba ka shɛba ʒi kuɣusi zuɣu ka binyɛra ʒe bɛ nyaaŋa ka shɛba be bɛ tooni ka tihi gba zaya ka bɛ lo mihi zaŋ ti dukpuni ka niriba pe foli n-ʒeya.

niraba anahi nʒɛya ŋɔ bi shab gobila chinchina n ʒɛya ka yɛ liiga waɣala ka bi shab mii gobi chinchina ka yɛ liiga jihi ka piri namda nima ka bi puuni yino gbubi bini o nuuni zaɣ waɣanli

paɣasara n ʒiya ŋɔ ka bi shab yisi ʒɛya ka gobi chinchini zaɣ ʒiɛ ka bi shab ʒi n tabi pila nima ka bi shab ʒi kuɣu zuɣu

Salo n ʒɛya ŋɔ paɣaba ni bidibisi bɛ ʒɛla kuli karili nangban kpaŋa n gahindi di saɣari nima ka wilibaro ʒɛ bɛ tooni ka bɛ su nusuriti bɛ nuhini ka pobi nyeporisi ka bɛ sheba vaari saɣari maa n guriti niŋdi bini ni ni bɛ kpiɣi niŋ wilibaro maa ni.

Niriba n ʒɛya ŋɔ ka loori din cherisi ʒɛ bɛ tooni ka afa so gbibi tangalimia n kpa o tibili ka sheba ʒɛ loori maa gbini lihirili.

niraba n ʒɛya ŋɔ dabba noli n nyɛba ka dabba ata siɣi ʒɛ kom puuni ka ʒiri niɛma bi zuɣu ni ka do so ʒɛ bi nyaangi ha ka yɛ liiga ʒiɛ ka pili zipiligu

ashibiti ni ka niraba ŋɔ ʒɛya ŋɔ ka kom yiri zuɣusaa ka ashibiti maa dikpuni maa nyɛ zaɣ piɛlli ka takara nim tabi tabili ka bi ʒɛ gɛro gbuni ka so doya ka bi pilo chinchini

shikuru bihi n ʒi kilaas kuɣusi zuɣu ka laati nyɔ n tam bi zaɣ yino kam kuɣusi zuɣu ka pipa nim paya ka bi paɣaba ayi ʒiya n la n nyili bi nyina

niraba n ʒɛya ŋɔ ka bi niraba ayi kana ti ʒɛ sunsuuni ka doo gba paɣa tooni ka paɣa maa gbubi anbirala piɛlli ka do so ʒɛ bi nyaanga ka gbubi chɛya

salo n ʒiya ŋɔ ka labtop nim tam bi tooni ka shab dihiri labtop maa puuni ka afa shab ʒɛ tooni ka yɛ liiga buluu ka so jinjɛm sabinli ka shab gba ʒiya ka pa pipa nim pa teebuli zuɣu